Bibiiri la ɔnnɔ kõɔ baa poɔ ne bootiri,. A kaŋ bon eɛɛ pelaa, ka kaŋ meŋ bon e e bon e sɔɔlaa. K'a kaŋ kparoŋ a e dɔr, ka kaŋ meŋ kparoŋ e sɔɔlaa kyɛ ka ba haa go a ɔnna a kõɔ a baa pogɔ.

Dɔbɔ yaga la a sãã, bamine zeŋɛɛ la ba mine arɛɛ la nyɛ neɛ naŋ gaa are geŋgereŋ kpakyagaŋ kyɛ ka ba de mie naŋ tɔ zeere peɛle a le a gyere, a noba mine sue bompeɛle ka bamine meŋ su bonsɔgelɔ bamine hɔɔle la zupili sɔgelɔ ka mine meŋ zupili peɛle.

Dͻbͻ bata la are, ka bayi a nyͻge kuruu a are. Ba su la kpare zeere, a vͻgele kpooli peԑle kyԑ toore nu bontoore. A dͻͻ kaŋ nu bontoore waa la zeere kyԑ ka a dͻͻ kaŋ meŋ gaa are, o wa peԑle ba sonsoŋ.

Nempeɛle la are tigi taa yaga lɛ, ba mine su la kaayare naŋ tɔtɔ leni leni k'o mine su bonsɔgelɔ k'o mine meŋ eŋ nimi-gil kyɛ ka noba mine meŋ te are a ba puoriŋ a hɔɔle kpogili peɛle.

Lɔɛ waa la yaga a are ka a lɔɛ mine waa dɔɛ ka mine waa peɛle ka mine waa meŋ waa zeere kyɛ ka mine meŋ waa sɔgelɔ kataweere kpɛ yɔ be la a lɔɛ kpakyagaŋ ka noba meŋ be a lɔɛ kpakyagaŋ kyɛ ka dankyini wogiri a gaa be a ba puoriŋ.

Dakogiri zumazuma la biŋ ka kapuri meŋ pare a dakogiri zumazuma zu kyɛ ka tabol ayi a biŋ a dakogiri niŋeŋ ka TV a mare a dankyini eŋɛ kyɛ ka sipikare meŋ ayi be a TV lomboriŋ.

Pɔgeba la zeŋ, bamine deɛ boma pare ba gbɛɛŋ ka bamine de a pɛrɛtɛre pare tabolɔ zu pɔgeba bayi su la kpare zeɛ ka bamine su kpare sɔgelɔ kyɛ ka lɔre be a ba puoriŋ.

Meŋ zeŋ la dare zu naŋ be dankyinseɛ. Ba mine seɛ la toraser, ka ba mine seɛ kurŋmaara. Ba mine kaŋ kparoo eɛɛ zeɛ kaa kuree e dɔr. Kaa kaŋ meŋ e, kaŋ zeŋ a teɛ o zu, kaa kyɛlɛɛ meŋ zeŋ a kaara taa.

Lɔɔ-wonwogiroŋ kaŋa la nyɛ asidɛnti a zu haaŋ saŋ o haa dɔbɔ bata be la a o niŋeŋ are kaŋ dɔɔ la gyɔgyoliŋgyo ka bayi meŋ are ka kaŋ de kpare zeɛ a su kyɛ ka ba kyɛlɛɛ na su kpare sɔgelɔ, boma be la a lɔɔre zu ka ba le.

Dakogi-zumazuma biŋɛɛ la ka kapuri paraa a dakogi-zumazuma zu tabol yɛloŋ be la a dakogi-zumazuma kpakyagaŋ kyɛ a dakogiri mine meŋ wuoe la ne mie a meŋ biŋ kɔge taa ka a zie waa kyaane kyɛ ka felaaware be a dankyini eŋɛ.

Noba bata la are ka a noba bata ŋa ba hãã eŋ nɔ-woore ka dɔɔlee a yɛre woɔ kyɛ ka a dɔɔ kaŋa meŋ are ka kɔmpiita a be o niŋeŋ kyɛ ka o de bone korɔ o tɔ.

Noba la kyԑnԑ tuuro taa, a le ba kaayԑrԑԑ. ka ba mine paraa a baa a paraa kaayԑrԑԑ ba bͻgͻŋ ka ba mine pԑgele, ka ba mine yԑre. kyԑ ka ba mine bonsuuri e zeere ka a mine e sͻgelͻ ka ba wa kyԑnԑ tuuro bat aa.

Sola panɛl ka dɔɔ de tɛ teŋɛsogɔ kyɛ biŋ baateɛ meŋ o lamboriŋ. A dɔɔ su la kparesɔgelaa kyɛ ka neɛ meŋ gaa are kɔg dankyin o puoriŋ.

Pɔgebɔ bayi ne bibiiri bata la a are paturoo koɔroo zie niŋesogɔ. Ka lɔɛ ayi, lɔɔpelaa ane lɔɔvaare ka ba zaa are a ni…, sɔkoɔraa noɔre ka ba zaa are lanne.